Voila o fog ole in wey simnaa nuun to njokaa nuun a njal o fog ole andoona yee den a nangilooxa in meeke no radio le njokaa nuun a njal a paaxa paax na koolax ale nu ngoolax na o ɓiy nuun xariit nuun Djiby Diouf. Yoon teen nak fo o grand in o maag in oxaa andoona yee ten i mbogtaa calel roog fu feed na meeke no radio fe ta layel Gorgui Ndane wala Omar Diafate xaye koy ten i ndalnu meen naro mbaxtaanit ku xottuuna no walu a qooq. Yoon teen fo projet ne naa layel jokalante, jokalante koy a ref projet naa andoona ye kaa i noox a keen ceek pour a yoon o fog ole no ku xottoonga no walu a qooq meeke kam a piis ale kam Senegal. A dimle'a xooxoox we, a dimle'aa den na affaire ax ,a dimle'a den no ku xotoona no walu ke andoona yee den a soxla'u no walu a qooq surtout yaa andoona yee ndiig ne xay na matidkaa. Ten taxu i mbar o mbaxtaan fa nuun xaye no ku xotoona no thème ole ta cooxna in ta war o xotit no kuu xottoona no walu disponiblité et accés au materiel agricole. Et main d' oeuvre agricole na seereer xayna i tektangaan rek yaa i ngarna in fa Ndane no emission ne xan nu mbaago and ke waral na keene fop ten taxu i njeg o ɗaay fo o mbelakinax ne laytan ma nuun i yoon teen fo projet ne naa projet ne na leayel Jokalante a ref maana no saate fe refna o Ndakaaru. Mais na camono ke naa ngariida xan nu nanin meeke na piis ale andoona ye ten widu région Fatick wala sax kee andoona yee ten matu a caate ke in moƴa ɓaat o Diarekh wala Tataguine wala departement Fatick. Ten taxu i nar o mbaxtaanit no keene no ku xotoona no walu materiel ke andoona ye ten i mbaru mbaago nqooxit ta ref matériel paax kaa andoona yee xooxoox we a soxla'aan bala i ndetaa sen kaa i coox kaa o maag in a grand Ndane te simir fo' o fog ole andoona yee den na nangilooxaa in meeke no waxtu fuu fadna grand Ndane o ñuxir ole xay xeene.

Grand Ndane i yoonkaa teen fo o projet layel Jokalante jokalante wo fa xooxof o narangaa manaam xalatin Jokalante xar xalaato ye ten nanno kam fe ?

D'fra accord ke da simna in pour i mbaxtaanit xaye te ten refu <hesitation> na ndelemu toubab ta layel disponiblité accées au matériel agricole et main d' oeuvre agricole wo fa xooxof nam i mbaagu mbaag o xar o nanaa kam o thème oleene da cooxna in xaye na seereer.

Surtout a qooq ale surtout no baadoole ke andoona yee ten i ndefu nu ndefo qooxoox ole aussi o refo qooxoox donc xayna o thème o leene a refakaa andoona yee a soxalang wargal .

D'accord i ngariidangaa no dispoblité fe andoona yee wala boog sax i mbaa suur no accés au materiel :fdra agricole manaam <hesitation> o daaw wala calir ke andoona yee nuun fa qoox nuun nuun xooxoox we nu soxla'aanooyo xar refu ke andoona yee kene fo kene nu soxla'u no walu ndiig .

manaam nduduuf leŋ.

Nu njegin o leŋ to nu mayooyo nu ndef koy no ndokandoong ndiig to o seereer kaa layee. yaqooɗaa

d' accord i ndetangaa no materiel agricole keene ta ref machine ke yiin te ref tuuduuf ke wala qooqoox ke nam refu ne andoona ye nuun xoxoox neenu topatortaa materiel keene surtout jamano ndiiga naangaa rokiidaa.

D,accord no entretient fee bo ndiik i maad kaa layaano xatoor ngoor ke a ndetatangaa baa nduufooyo wala a pare'anga pare rek seek fe sutwanga kaa commencer a a a ndeɓoyo bagage ke aussi keene aussi ka retaa bo a ɓek a den tardement no ke andatonga ye ten xotu no préparation ndiig ne enrtretient de mbarna mbar o saq no materiel agricole ke den manaam machine keene yiin fop. Au lieu den fa qoox den de inwateel a nqembanooyo tikoorik keene kaa nqaƴaa bo roog fe naang dis wala ta sis da soog a inooxa a njufaa yo kam xemban weene yiin . Wo a reend a en tant que o xooxoox manaam o conseiller o ganga den no coté lum xar fo xar laykoogo den surtout no waagtaay ndiig .

d' accord.

D'accord i ɗeeta ye na jamano a reta sax baa a njagaa peut etre xa mbiña xaa andoona yee kaa mal ne saate fe wala boog o ga' waa andna yee o tig den. A nqembanooyo maa andoona ye xana xen de nqot machine kaa a ɓisiidinooyo, maaga a geekainooyo maaga a toubab xayna i mbaaleye magazin de stockage kaa andoona yee xana ngeeka maaga machine ke. Ndaa nand nen keene fop i nga'atiranooyo meene <hesitation> ndax faaxee nuun xooxoox we nu ndako ɗeetahin systeme naaga andoona yee ten nu mbi'oogu xooxoox we a mbi'oogu yaaga .

To aussi xayna peut etre mee ta refna ndax seko ke <hesitation> kaa ngorluwee no stockage faag parce que kaa i ɗetluwaa ye seko ke aussi xayna a njangangaa manaam mbi' colaboration fo mairie ke yiin keene yiin a mbaag a ndimle xooxoox we na keek ale parce que espace na ando naye parce que i ndeeta ngaan kaam ndiing ne o woot nuwa seko ke dara naangee refaa kam seko ke ludul xaƴna o maaxo ɓor xayna seko ke aussi a mbar'a mbaago ndimle a xoxoox we no coté leene . Est ce que a mbaxtaananga mbaagkoogee njeg naa andoona yee xana mbaag o a ndimle a xooxoox we parfois xooxoox we aussi o geekanga ma machine o fi' manaam o fi'o wecet wala lakas lakas.

D' accord i ngarangaa boo ndiik no matériel agricole xaƴna refee pour machine kese parce que bala o duufaa nangaa eetaa no affaire a pigaxiin fo a seeɗiin keene yiin Layna a pigax xano lay a seeɗ gon pafit leŋ leŋ keene aussi ;fra est ce que nu naangee njegaa jafe jafe pour matériel keene aussi nand nen xa dabaali yiin ndatu yiin xa fourchette iin keene yiin?

Axa kay o xonangaa yit o kiin a xaada i yit bo jootona o maag bo sutu ba foogee fop a mbaagan o njoot, a jega xaa dayangaan tamando faa rek a mud Yaag koy woot no radio le mbaa o woot manaam fo Djiby mene ta laamtang ba tax o ɗeet ke andoona yee wo Ndane a yoɓaang wee a yooɓa fop xa'aa refee naaga refee naaga. To sax in fop a jafeñu baadoole jegee doole Djiby nana gonle mute refna fo ku ta jalaa a buga dimele'el; to an dimletu oxe xupna doole mbaa oxe andoona yee kaa bugo jofan a paam. To keeke layiidoona koy Jokalante fene andiim a den naam ndaa kaam foog ee no ka jofan na a paam no mbir baadoole ten a bugu. No xar fo xar nu mbugu ndimele'el manaam to ta moƴo ñof wala boog ta yooɓ na xa far surtout a qoqale surtout no materiel keene?

D' accord i mbetanda o fog ole bo ndiik na nangilooxaa in meeke in way rek mbaxtaan ta no ku xottoona no walu matériel ke andoona yee ten o qooxoox a soxla'u yaa andoona yee ndiig ne xayna matiida fa a keek ale andoona yee den a mbaru mbaago a ngeek matériel keene boo den fa qoox den roog fe nanga piriipa deɓ wala heure fee da soxla'kan njeg kee teen jafe jafe. Grand Ndane me i nduqkaa rek ten refu yee a qooq ale ka ret boo ta ref manaam moderniser el ne i mbaagkaa lay pour moƴo xool? A suptatinel, a fi'el tig tu toubab to o ɗeetangaan took fe meeke njegatee moyen kaa andoon yee xan o mbaag o a njik matériel keene Parce que kaa i ndetaa sax boo nga' kaa ndokiida a mbug o nqooxiin keene yiin ,o ga' baadoole ke mbaag ke njeg moyen ke. Mais avant i mbada no moyen kaaga a katarpla keene manaam moyen ke andoona yee ten i mbaru. A qooq ale a waru a du toubab el est ce que xooxoox we andoona yee den ndefu no coté ;fra lene wo fo xooxof jafe jafe kum jegaa wala boog nam a mbaru mbaag o mbi' bo a ndaawnelooyo no coté suptooƭ ale andoona yee ten refu a qooq ale te suptel o ndang o ndang bo au lieu nu nqooxtataa machine nu mbaago ndaaw no machine maak. Machine wargal ke andoona yee ke war'oona waag o xoox no heure leŋ o gar xooxin no kaa andoona yee no minute leŋ rek wo fa xooxof xar o layka teen.